Ivoka ni icamwa ciza kigira intungamubiri nyinshi zifasha mu buzima bw'umuntu. Ifasha umutima gukora neza, kugubwa neza munda nta kugugarara, umubiri n'amaso bikarusha kugira ubuzima bwiza, ndetse nizindi nyungu nyinshi. Kuyirya buri munsi bituma umuntu agira inguvu n'ubuzima bwiza.

Iyo woroye impene rimwe na rimwe biragorana kubera kwahira ubwatsi bushobora kuzihaza ziri muhira, ico gihe bisaba kuja kuziragira, ukazitwara kure yo muhira, ukazitwara kure y'imirima, ukazitwara ahantu mu misozi zishobora kuba zoronka ubwatsi butotahaye zorisha zikarya zigahaga.

Inkoko zibiri zariko ziragendagenda mu bwatsi, imwe iri imbere y’iyindi ziriko ziragenda zirondera ivyo zirya, zirondera utwo zonoba zibona mu kirere, agaca zitangura gukanura amaso kugira zirondere aho zokwinyegeza kugira agaca ntikazigirire nabi.